Meeshaaleen yaalaa kunis fakkeenyaaf kan akka Teermoomeetirii, kan akka siree yaalaa. Teermoomeetiriin ho'a qaamaa safaruuf, sireen yaalaa dhukkubsattoota ciibsuu, Isteeteskooppiin sagalee onnee fi sombaa dhaggeeffachuuf meeshaaleen kun kan nu gargaarudha.

Fayyaawwan wal hormaataa keessatti of eeggannoo gochuun gaariidha. Qorannoo fi to'annoo yookiin qoricha yeroo yerootti fudhachaa deemuun barbaachisaadha. Dhirsaa fi dubartiin yeroo hundumaa kondomii fayyadamuun barbaachisaadha.

Qaama walhormaata dhiiraa fi dhalaa keessatti miidhaawwan uummamu vaayireesota, baakteeriootaa fi foolii fi dhibee tamsa'uu danda'an waan jiraniif fayyaa qaama walhormaata keenyaa eeggachuun gaariidha.

Fayyaa qaama walhormaataa keessatti kan argaman hedduutu jiru. Isaanis dhibee akka kaanserii qaama walhormaataa fi Kaanseriin harmaa isaan baay'ee ulfaataadha.

Kaayyoon tajaajila fayyaa daa'immanii inni guddaan daa'imman fayyaa akka qabaatanii fi akka guddatan gargaaruu fi du'a daa'immanii kan hir'isuudha.

Akkasumas illee wal hormaata fayyaa wal hormaataa qaama wal hormaata dhiiraa fi dhalaa keessatti miidhaan raawwatamuun vaayirasoota baakteeriyaa, foolii akkasumas illee dhibee tamsa'uun rakkoo biroollee kan dabalatanidha.

Kan biroon immoo kunuunsi yeroo tasaa geejjiba dhukkubsataa gara mana yaalaa biraa geejjibuun yaala dabalataa akka argatu kan taasisudha. Fakkeenyaaf, balaa konkolaataa, dhiphina sirna hargansuu, dhiiguu hamaa, dhukkuba sammuu tasaa fa'adha.

Fayyaa wal hormaataa jechuun fayyaa qaama hormaataa namaa akkasumas waliin kutaa hawaasaa fi sammuu addaan bahuu hin danda'amne ilaalcha keessa galchuun of eeggannoo fi kunuunsa kennamu jechuudha.

Inni biroon immoo fayyaa ilkaan keenyaa eeguun waanti nuyi gochuuu qabnu sukkaara qulqullina hamaa ofirraa fageessuudha. Bishaan dhugaatii gahaa qabaachuu akkasumas illee ogeessa fayyaa ilkaanii waggaatti al tokko si yaaluuf deemu barbaachisaadha.

Of eeggannoon fayyadamuun qorannoo fi to'annoo yookiin qoricha yeroo yerootti fudhachaa deemuun barbaachisaadha. Ittisaa fi dubartiin yeroo hundumaa kondomii fayyadamuun illee barbaachisaadha. Wal qunnamtii hormaata saalaa gaggeessuufaallee gaariidha.

Inni biroon immoo fayyaa ilkaan keenyaa eeguuf waanti nuti gochuu qabnu, Ilkaan keenya guyyaatti yeroo lama sadii miicuu yookiin immoo qulqulleessuun barbaachisaadha.

Fayyaa ilkaanii eeguuf waanti nuyi gochuu qabnu ilkaan kee guyyaatti yeroo lama yookiin sadii boorrashuu yookiin qulqulleessuun barbaachisaadha. Dabalataanis isa keessa qulqulleessuun sukkeera qulqullina hamaa ofirraa fageessuun barbaachisaadha.

Inni biroon rakkoowwan fayyaa wal hormaata keessatti argamuu danda'ani. Tokkoffaa dhukkubsattoota tamsa'an karaa wal hormaataa, HIV eedisii, chaalmaadiyaa, ispheelshii warreen akkanaa.

Fayyaa sammuu jechuun fayyaa qaama keenya keessaa, sammuu fi yaada keenya keessatti argamu jechuudha. Fayyaa sammuu yoo jennu, yaada keenya, miira keenya akkasumas karaa itti haala jireenya keenyaa waliin hariiroo uumnee jiraannu ni ilaallata.

Rakkoowwan ilkaanii inni ijooni; ciqii ilkaanii fa'aadha. Dhukkuba cirrachaa, ilkaan caccabuu yookiin immoo gogayee bocamu fi hafuura dibataa fa'aadha.

Kunuunsi yeroo tasaa gargaarsa lubbuu baraarsuu waan ta'eef namoota leenjii addaa qabaniif akka ogeeyyii fayyaa yeroo tasaa, narsiiwwan yeroo tasaa fi dookteroota yeroo ta'aniin kennama.

Walumaa galatti fayyaa ilkaan keenyaa eeguun barbaachisaadha. Fayyaa ilkaan keetii eegi. Ilkaan ni jijjiirama malee bakka hin buufnu. Kanaafiyyuu fayyaa ilkaan keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaadha.

Miidhaa rakkoo fayyaa sammuu hir'isuu yookiin ammoo rakkoo fayyaa sammuu yeroo dheeraadhaaf yoo dhiifamee; tokkoffaa, hojii fi barumsa irratti miidhaa ni geessisaa, walitti dhufeenya hawwaasummaa cabsuu danda'aa, rakkoo fayyaa qaamaa fiduu danda'aa, dhukkuba hamaa fida du'aafillee saaxilamuun ni danda'amaa jechuudha.

Rakkoowwan fayyaa wal hormaatummaa keessatti argaman kanneen akka dhukkuboota tamsa'an karaa wal hormaataa kanneen akka HIV eedsii faa.

Fayyaa ilkaanii jechuunii qulqullina, jabinaa fi fayyaa ilkaanii cirrachaa eeguudha. Rakkoon ilkaanii fi cirrachaa irraa of eeguuf akkasumas afuura dibataa fi dhukkuba gara ittisuuf qixa barbachisaadha jechuudha.

Fayyaan ilkaanii qulqullina, fi jabina ilkaanii sirriitti eeguudha. Akkasumas cirrachaa adda addaa fi dibatawwan foolii qaban kan dhiibbaa geessisuu danda'an irraa of eeguun barbaachisaadha.

Dabalataan armaan dura dhukkuba onnee sodaachisaa fi dhukkuboota biroo keessatti ittisuufi. Sababiin isaas cirrachii fi ilkaan baakteeriyaa gara dhiiga keessa darbuu danda'u waan ta'eefidha.

Fayyaa sammuu eeguun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon tokko yoo uummame deeggarsa gochuu fi ogeessa fayyaatiin gargaaramuun fayyaa sammuu keenyaa eeguun barbaachisaadha.

Dabalataanis rakkoowwan ilkaanii inni ijoon ciqii ilkaanii, dhukkuba cirrachaa, ilkaan caccabu yookiin goga'ee bocamu hafuura dibataafaadha.